Amewo ƒe xɔwo kaka. A,mewo ya trɔ atsi kple nuwo, ekawo le anyigbe, ebe ɛɛɛ eria alo le tokɔ ma mea, ekewo le teƒe aɖewo yi ke be xexeame hã ɖo viviti.

Yoo. Nyɔnunudzrala yaa, enu vovovowo dzram, brashiwo le gbɔ, nu yi ke nakɔ tutu afɔkpa ŋtsie kple ega le eshi me ɛɛ enye dzidzɔ nɛ be wò nudzram le ashie eye edzidzɔe

Afia le fia zikpui me eŋyti nɔla wo le egbɔ, amegakpuiwo le fia ŋkume. Ame yike wonye fia ŋutinɔlawo le ƒuƒoƒo me. Wo nɔ ɖaŋu dem. Efia nɔ nane kpɔm le eƒe ŋgɔ.

Nyɔnu nu fiam amewo. Amewo wonɔ anyi ɖe ekplɔ dzi eye wo katã woƒe susu le bɔda dzi wodzi be yewoakpɔ nu yi fiam nyɔnua le. Tso gɔmedzedzea me yevuwo kple ameyibɔwo katã wo mis yewo le fɔwola gbɔ.